Hospitaalli yokin manni yaalii fayyaa namootaa kun, Hospitaala Yakkaatit Asraa Hulat jedhama. Hospitaalli kun bara mootummaa Hayilasillaasee keessa kan ijaarame yoo ta'u, qabeenyummaan isaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Hospitaalli kun finfinnee kiiloo ja'atti argama.

Meeshaa Ammayya ta'ee yeroo baay'ee namoonni qaamni isaani miidhama ta'e yeroo isaan ittin gargaraman argina. Meeshaan kun faayida danuu kan qabuu fi warreen qaamni isaanii miidhama ta'eef baay'ee barbaachisa kan ta'edha.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Haala teessuma lafaa garreen tokko tokko irratti bosonni kamiyyuu kan hin jirree fi kattaadhaan kan guutamee baay'ee nama hawwatudha. Bakkeewwan akkanaa tokko tokkotti wanti akka volkaanoo lafa keessaa aara. Wanti Kun maali jettee yaaddaa?

Gosa allaattii keessaa tokko kan taate, dhihoo kan dhalattedha. Bifti ishii adii koochoo ittiin balaliitu kan qabdu dha. Yeroo baay'ee naannoo harootti argamti. Gosti allaattii hanqaaquun ala wal horan ni jiruu?

Gabatee gurraacha seensa balbalaa gubbaatti afaan sadiin ' Mana Barumsaa Xiquur Anbassaa Sadarkaa Lammaffaa' jedhu halluu bifa warqee fakkaatuun barreeffamee jira. Jalaan immoo Afaan Amaaraa qofaan bara 1972 hundaa'e kan jedhu barreeffamee jira.

Iddoo kanatti biqilaa baay'ee bareedaa Fi baay'ee miidhagaa nama hawwisuu kan tahee maqaan isaa raafuu maraa jedhamee kan beekamuu argaa jirra. raafuun maraan kun baay'inaan tora galeem kan jiruudha. raafuu maraan kun bifti isaa kan baay'ee nama hawwisiisuudha

Haalli teessuma lafaa kan baadiyyaa yeroo hedduu bu'aa bahii kan of keessaa qabudha. Lafti tokko tokko baay'ee gadi bu'aa fi bukkeen lamaan isaa immoo gaarren ta'uu danda'a. Bakka akkanaa deemuun maaliif fayyada?

Zayitiin kun zayitii abbaa leetira shaniidha. zayitiin kun baay'ee bareedaa Fi miidhagaa nyaataaf sirriitti kan ooluudha. zayitiin abbaa leetira shanii hayilaandii keessaa kun nyaataaf gaariidha. zayitiin kun faayidaa hedduu qaba faayidaa inni qabu kunis nyaataaf kan ooludha.

Bosona keessatti biqiltuu baalli isaa addaan diriiraan walitti tuuta'ee jira . Fuuldura kanatti biqiltuu jalli isaa goggogaa fi gubbaan isaa baala jiidhaa qabu ni jira. Miidhagina mooraq ykn oddootiif kan ooluu danda'uudha.

Uffannaan hedduun halluu garaa garaan faayamee hojjetama. Halluuwwan kanneen keessaa Adiin Itoophiyaa keessatti baay'ee barbaadamaadha. Sababni isaas dhimma amantiitiin yeroo baay'ee Adiitu uuffatama. Kana malees uffannaan aadaa biyya kana keessatti uffataman Adii ta'uun isaa ragaa nuufta'a. Isinoo halluu adii maaliif itti fayyadamtu?

Dibatoonni tokko tokko kan rifeensa keenyaa akkasumas kan qaamaa fi fuula keenyaa viitaaminoota of keessaa qabu. Dibatni tokko tokko dhangala'oo yoo ta'an, kaan immoo jajjaboodha. Dibata lamaan keessaa kamtu gaariidhaa?

Namoonni kunneen miseensota maatii tokkoo yoo ta'an, hundi isaanituu uffata adii walfakkaataa uffatanii mul'atu. Namoonni kunneen ,walitti dhufeenya gaa'ilaa kan qban yoo ta'u, daa'imman lakkuu ta'an sadii qabu. Maqaan lakkuu namoota sadii maal jedhama?

Namni kun, nama miidiyaa yoo ta'u, maqaan isaa Gaazexeessaa Asfaaw Mashashaa jedhama. Namni kun miidiyaa saatalaaytii EBS jedhamu irratti qophii bashannansiisaa waayiloota isaa faana hojjachaa ture. Gaazexeessaan kun, umurii neeqatti lubbuun isaa addunyaa kana irraa darbe?

Sagantaa akak cidhaa yookaan eebbaa gaafa qopheessinu naannoo sanatti bakka lafarraa ol ka'aa fi taa'umsaaf mijatu waltajjii ni qopheessina. Waltajjii sanaa fi naannoo isaa wantoota hedduun miidhagsina. Naannoo isaa maaliin miidhagsinaa?

Kun buna danfifamee akka dhugamuuf qophaa'ee jiruudha. Bunichi sinii bifa adii qabutti buufamee jira. Siniin sun immoo baataa isaa bifa adii qabu irra dhaabamee jira. Qisiriin bunaa akaawamee jiru sinii kana cinaan dhangala'ee jira.

Qofaan kun qodaa baay'ee miidhagaa taheef hawaasa Oromoo biratti baay'ee barbaachisaa kan taheedha. akkasumallee halluu gosa sadiin argamee kan jirudha. halluu kun immoo alaabaa abbaa Gadaa ibsamee jira. qodaan kun halluu alaabaa abbaa Gadaan maaliif ibsamee jira jettee yaadda?

kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa suuraa abdii yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Kumsaa Burayyuu nama jedhamudha. kitaabni kun waayee maaliti kan inni dubatu?

Oomishni kun, oomisha akaayii yokin qorsoo saamsamee fi waraqaa keessa kaawwamee gurguramuu dha. Oomishni kun, akaayii garbuu fi wantoota biroo kan akka shumburaa fi ocholonii faa irraa qoph'ee dha. Dhaabbanni kun ,oomishoota Almii jedhamuun beekama.

Biyyoonni hedduu kabaja isaanii eegsifachuuf meeshaalee waraanaaf oolan hedduu guuttattee ittiin diina ishee faccifatti. Kana jechuun kanneen akka rasaasaa baramoo yoota'u konkolaataafi xiyyaaronni waraanaa adda dureedha. Kana malees kan amma addunyaan irra geesse hedduutu jira. Meeshaalee waraanaa kanneen biroo maaltu jira?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiraniidha. Namoonni kunneen ijoollee lafa baadiyyaatti argamanidha. Ijoolleen kun ijoollee dhiirotaati. Baayyinni ijoollee asirraa kun meeqa dha?

Biqiltuun kun, biqiltuu qaaraa jedhamuun beekamuu dha. Qaaraan biqiltuu magariisa ittoo keessatti akka si'eessituutti dabalamuu dha. Biqiltuun qaara kun, yeroo gogee akka barbarreetti tajaajila. Biqiltuun qaaraa haala qilleensaa badda daree keessatti marga.

Nyaanni as keessa jiru kun, nyaata dhngaalee nyaataa haala gaariin of keessaa qabu, saamsamee xaasaa qorqoorroo keessatti cuqqaalamee jiruu dha. Kana malees bakka kanatti, wantoonni suuqicha keessatti gurguraman kan akka zayita dibata fuulaa ni mul'atu. Faayidaan vitaaminii maal faa dha?

Foon dheedhiin aadaa saba tokko keessatti ni hordofama. Foon dheedhiin kun diimina jedhamee kan waamamuu yoo ta'u, dhukkuboonni achi irraa nama qaban ni jiru. Dhukkuboota kanneen muraasa maqaa dhahuu ni dandeessaa?

Bineensonni kunneen, leenca jedhamuun beekamu. Leencii mootii bineensa bosonaa yoo ta'u, haalluu daalacha diimaa kan qabuu fi mataa isaa irraa immoo rifeensa daabee jedhamu kan qabuu dha. Leenci maal soorachuun jireenya isaa jiraata?

Lafti kun mukoota lafa badda-dareen kan uwwifamedha. Sa'aan naannoo kanatti kan argamaa jirtu, mukooliin akka baddeessaa fi baargamoos ni mul'atu. Iddoon kun shakkii malee lafa baadiyaa ta'uun isaa ni hubatama.

Kitaabni kun, maqaan isaa kitaaba Warraaqsa Bineeldotaa jedhamuu dha. Kitaabni kun afaan Ingiliiziin kan barreeffame yoo ta'u, nama Joorjii Oorweel jedhamuun kan barreeffamee fi nama Obbo Abinnat Alamuu Olqabaa jedhamuun gara Afaan Oromootti kan deebi'ee dha.

Maatiin yeroo baay'ee manaa fi naannoo tokko kan jiraatan ta'anii, tokkummaa fi jaalala cimaa kan qabanidha. Namoonni kun maatii walitti dhiyoo kan tokkummaa qabanidha. Lammummaan isaanii eeessa akka ta'e himuu ni dandeessaa?

Naannoo tokko keessatti niitoorkii fi intarneertiin Akka sirriitti hojjatuuf shiboowwan utubaa elektiriikii fafakkaatan kanneen hojjaa gurguddaa qaban kan niitoorkii harkisanii fi intarneertiin sirriitti Akka hojjatu godhan ni barbaachisu. Maqaan isaa maal jedhama?

Poolisoonni uffata kabachiisa seeraa uffatanii daandii konkolaataa irra doqdoqqee oofaa kan jiranidha. Poolisoonni kun poolisoota biyya kamiiti? dorgommiidha moo sagantaa agarsiisa ooficha doqdoqqeeti? Poolisiin Tokkichi inni fuuldurarra oofaa jiru maalif uffanni isaa warreen kaanirraa adda ta'e?

Itoophiyaan lammiileen ishee yeroo hedduudhaaf irra deddeebiin rakkoo beelaaf saaxilamaa turteetti. Bara 1977 akkuma biyyaatti uummata maraatu beela'e. Ergasii immoo naannolee naannoleedhaan yeroo yeroo beela'aa turan. Naannolee yeroo baay'ee beela'an eenyu fa'ii?

Tiraafikiin qaama mootummaa kan uffata dambii fi seeraa mataa isaa uffatee bahee sochii namootaa fi konkolaataa irratti to'annoo taasisudha. Namni kunis konkolaataan humnaa ol yoo fe'e ni adaba. Aangoo kana qaama kamtu kenneef?

Baaburri sochii diinagdee keessatti gahee guddaa qaba. Baay'ee guddaa waanta'eef yeroo tokkotti waanbaay'ee fe'ee deemuu danda'a. Kana malees Ariitii guddaa waanqabuuf itti fayyadama yeroo keessattis faayidaa guddaa qaba. Halluu isaa miidhagaadhaan yeroo lafarra lo'u nama hawwata. Baasiin geejiba isaaf kanfalamuwoo walmadaalaadhaa?

Sireen mana keessatti irra ciifnu wantoota adda addaa irraa hojjatamuu danda'a. Innis guutummaatti mukarraa yookaan sibiila yeroo tokko tokko immoo sibiilaa fi muka walitti makuun hojjatama. Waan tokko qofaarraa hojjachuun danda'amaa?

Modeelummaa gaafa dorgoman uffannaa uffatamu bira darbee miidhaginaaf jecha wantoonni tokko tokko harkatti qabatamuu malu. Haalli uffannaa illee kan aadaa naannoo garaagaraa uffachuun argamuu qabu. Modeelummaa gaafa jennu uffannaan madaalamaa?

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Intalli durbaa kun kan baay'ee bareedduu fi miidhagina ajaa'ibaa kan qabduudha. intalki kun diimtuu bareedduu funyaan ishee kan dhaabbattuudha. akkasumallee rifeensi mataa ishee baay'ee dheeraa kan tahee fi morma ishee irra darbee dugda irra gaha. intalli Kun maqaan ishee eenyuu jedhamti?

Kitaabni kun kitaaba geerarsa oromoo afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa oonnata jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Misgaanuu Gulummaa Irranaa jedhama. Kitaabni kun bara kam maxxanfame?

Lafa onaa kan fakkatu keessa yeroo qaamni nageenya eegu milishaan meesha waraana qabate taa'aa jiru kan nutti agarsiisuudha. Akkasumalle uffata seeraa qabeessumma isaa uffatee kan jirudha. Lafa onaa kana keessa qofa maal hojjeta jettani yaaddu?

Namni sirba baasu tokko gaafa sirbu dursee kophaa isaa bakkeewwan adda addaa naannoo nama hawwatan deemuun viidiyoo ofii isaa waraaba. Isaan booddee namoota isa deeggaranis kophaatti waraaba. Sirba baasuun ni ulfaataa?

Namoonni kunneen lamaan uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u uffanni isaan uffatanii jiran halluu akka keelloo, gurraacha, adii fi kanneen biroo of keessaa qabu uffatanii jiru. uffanni aadaan kun maal irraa hojjetama?

Lafti qonnaa kun, lafa qonnaa heektaara hedduu ta'ee dha. Lafa qonnaa kana irra biqiloonni midhaan nyaataa sararaan dhaabamanii yokin facaafamanii jiru. Biqilyuun midhaan nyaataa biqiltuu garbuu dha. Midhaan sararaan facaasun faayidaa hedduu qaba.

Halluuwwan mana dibnu gosoonni hedduun akka filannoo keenyaatti biyya keessatti gosa gosaan ni oomishamu. Fakkeenyaaf oomisha biyya keessaa kan ta'e halluun roodaas halluu mana dibuu dandeenyudha. Abbaan qabeenyaa halluu roodaas eenyu?

Daandii qilleensaa Itoophiyaa keessatti xiyaarota gurguddaa kanneen alaabaa Itoophiyaa baatanii fi barreeffama qubee diimaan barreeffame qabutu argama. Xiyyaara kanatti dabalee konkolaattonni adda addaa guddaa haga xiqqaatti akka hojii isaaniitti achi keessa socho'u.

Ministeerri barnootaa Itoophiyaa yeroo hedduu dhimmoota barnootaan wal qabatan hedduu irratti yeroo yeroon ibsa ni kenna. Dabalees waggaa waggaan waayee barattoota darbanii fi kufanii ibsa ni laata. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa yeroo ammaa eenyudhaa?

Kun mana bifa ammayyaadhaan ijaarameedha. Keenyan isaa dhagaa irraa kan ijaarame yoo ta'u, fuullee fi sibiilas dabalatee kan ijaarameedha. Irra keessaan qorqorroodhaan golgamee jira. Roga keenyanii irraatiin tuubboon bishaan ujummoon hojjetamee jira.

Qotiyyee baay'ee furdaa fi baay'ee cima kan ta'e yeroo isan mataa isaatti funyoo hidhani harkisaa jiran kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee faayidan qotiyyoo kana galiidhaf, nyaataaf, qonna fi kanneen kan fakkatanif kan ooluudha.

Gosoonni dhugaatii nama macheessanii fi alkoolii of keessaa qaban hedduudha. Isaan keessaa biiraan "Anbassaa" jedhu tokko kan ta'ee fi qaruuraan isaa gurraacha kan fakkaatuu fi gubbaatti waraqaa qaba. Warshaan biiraa kanaa eessatti argama?

Daagaa ijaaruu gaafa jennu haala teessuma lafaa kan asii gadee ta'ee salphaatti harama biyyeef saaxilamu irratti lafa akka bo'ootti dalga baay'isanii erga qotanii booddee biyyeen ni kuufama. Daagaa qotuun maal fayyada?

Dhugaatiin haalluu keelloo qabu kun, dhugaatii juusii jedhamuun beekamuu dha. Dhugaatiin juusii kun maangoo irraa kan qophaa'u yoo ta'u, baay'ee mi'aawaa fi fayyaa namaatiifis barbaachisaa dha. Maangoon fayyaa namaatiif faayidaa akka kamii faa qaba?

Teessuma miilla afuurii fi hirkoo kan qabu fi yeroo baay'ee namoonni mana keessatti kan itti gargaaramanidha. teessumni kun irri isaa keessi gurraacha kan ta'ee fi miilli isa diimaa kan ta'edha. Akkasumalle yeroo baay'ee mana keessatti kan itti fayyadamnudha.

Manneen ammayyaa kana gaafa ijaarru gubbaa isaa fixuun salphaa ta'us, jala isaa fixuuf garuu yeroo baay'ee dheeraa ta'e fudhata. Kunis sababa jala isaa dhagaa bocamaa akkasumas meeshaalee daawwitii adda addaatiin ijaarruufi,

Dibanni gosa hedduun jiraataniyyuu fayyaa gogaatiif kan fayyadan qobaadha. Isaan keessaa vaaziliinii jedhamee kan waamamu isa tokkodha. Dibanni kun yeroo dhiitoo qaamaafi caba lafee ittiin sukkuumuuf filatamaadha. Qaama keenyaaf oomisha gaarii ta'e akkamitti beekuu dandeenya?

Manneen daldalaa keessatti meeshaalee callifnee akkuma barbaadnetti lafa keenya osoo hin taane isaanis sibiila yookaan muka wantoota irra tartiibessuuf qopheeffame irra toora tooraan kaa'amuu qaba. Mukti wantoota irra keenyu kun maal jedhama?

Uffata gosa hedduu mana uffataa keessa wal irra tuulamee jiruudha. Uffatni kunneen halluun isaanii garaa gara kan ta'eedha. Baayinaan uffatni mul'achaa jiran kunneen uffata dubartootaati. Uffata kana keessaa kanneen kaan maramanii jiru.

Nyaanni Marqaa dhadhaa danfisuun barbaree waliin kan nyaatamudha. Nyaanni marqaa kun daakuu fi bishaan irraa kan hojjetamu yoo ta'u mala aadaatiin kan hojjetamudha. Nyaanni kun biyya Itoophiyaa keessatti daraan beekkamaadha. Faayidaan nyaata marqaa maali?

Raafuun gosa miidhaan keessaa tokko ta'ee kan baalli isaa nyaatamudha. Firiin isaa immoo zayitii nyaataa ta'uuf ni gargaara. Dabalataan, buddeen tolchuuf eelee cululluqsuuf fayyada. Faayidaan raafuu kan biraan maal fa'i?

Namni as irratti arginu kun, nama haalluu gogaa adii qabu fi rifeensa isaa dheeresse akkasumas jaakkettii gurraacha uffatee jiruu dha. Namni kun, dheerina qaamaa giddu galeessa kan qabuu dha. Haalli namni kun, rifeensa isaa itti sirreeffate maal jedhama?

Dibatnii fi saamunaan qaama keenya ittiin qulqulleeffannu kunneen mana kuusaa qorichaatti argamu. Isaanis ilbiisota ijaan hin argamne ajjeesuudhaan dhukkubaaf akka nuyi hin saaxilamne godhu. Dibatoonni kun keemikaala garaa garaa irraa hojjetamu.

Iddoo kanatti wantoota geejjiba namaaf oolan garaagaratu jiran. isaanis kanneen akka xiyyaara, konkolaataa xiqqaa fi guddaa argaa jirra. akkasumallee iddoo konkolaataa fi xiyyaarri kun itti argamaa jiru kun lafa bareedaa dirree kan taheedha. konkolaataan kun imala irra kan jirudha.

Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa loogoo fi diizaayinii mataasaa qaba. Kunis loogoo boca geengoo kan halluun keessa isaa cuquliisaa fi keessatti immoo waan akka mukkeenii tooraan dhaabbatanii qaba. Hojiiwwan ministeera maallaqaa isaan ijoon maal fa'aati?

Ijoollota haadhaa fi abbaa hin qabne guddisuun itti gaafatamummaa mootummaati. Ijoollonni kunneen walitti qabamanii kan jiran yoo ta'u, kunuunsaa fi tumsa nama kamiiyyuu ni barbaadu. Barachuuf, nyaachuuf, dhuguu fi kanneen biroof gargaarsa barbaadu.

Teessoon dalgee kan meeshaalee adda addaa irra kaawwannu kan waajjiraalee mootummaa keessaa kallattii lamaan kan kaa'aman jiru. Gidduu lamaan isaaniitti kofa 90 digirii kan uumanidha. Teessoowwan bara kanaa hedduun hanqina maalii qabuu?

Shamarreen miila ishee diriirsitee taa'aa jirti. Kofoo cuquliisa jalli isaa luugamee fi kophee sharaa adii keewwattee miilota ishaa rarraastee jirti .Kan ishee irra teessee jirtu teessuma muka irraa tolfameedha .

Biqiltuu bunaa argaa kan jirru yoo ta'u, bunches ija yookaan firii godhatee kan jirudha. Firiin isaa kunis diimatee kan jiruu fi baayyina kan qabudha. Kunis bilchaatee irraa guurramuu kan gahedha.

Yeroo bunni dhugamu nyaanni dursee dhiyaatu tokko tokko ni jira. Isaan keessaa baay'ee beekamaa kan ta'e faandishaa kan jedhamudha. Inni kunis gaafa akaa'an baay'ee dhdodho'a. Fandishaan naannoo akkamiitti qotamee oomishamaa?

Namoonni gaafa kennaawwan gurguddaa kan akka konkolaataa sagantaa ayyaanaaf fi guyyaa dhalootaa irratti waliif Akka kennaaf ni kennu. Isaanis namoota qabeenya gurguddaa qabanii fi bituu danda'anidha. Sirumayyuu kennaa konkolaataa baay'ee ajaa'ibaa

Miidiyaan televezyiinii guddichi Iitiivii jedhamu oduulee guyyaa guyyaa kan biyya keessaa haalota jiran hundumaa odeeffannoo ragaa qabatamaadhaan viidiyoodhaan deeggaruun namaaf dhiyeessa. Kunis afaanota adda addaatiin dhiyaata. Afaanota miidiyaan Kun ittiin gabaasu meeqa?

Gosoonni meeshaalee mukaa kan wantoota adda addaa fi mana keessatti meeshaalee irra keewwannu filannoo keenya irratti hundaa'uun gosa hedduutu jira. Tokko tokko Boca muka odaa fakkeeffamuun hojjatamu. Ati teessoo Boca kam jaallattaa?

Paarlaamaan bakka buutota Uummataa kan bakka bu'u yommuu ta'u, namoonni kun mana bal'aa kana keessatti kan marii'achaa jiranidha. Namoonni suur sagalee waraabuudhaan iftoomina hawaasa kanaa miidiyaa hawaasaa irratti baasanis ni jiru.

Paarlaamaa keessatti bakka namoonni miseensa paarlaamaa ta'an teessuma dalgee kan mataa isaanii qabu. Isaan fuuldura tokko tokkoo isaanii bira sagalee guddiftuu fi maqaa isaanii qabu. Baay'inni miseensota paarlaamaa keessaa meeqaa?

Firiin kun gosoota firii nyaataf oolan keesaa tokko yoo ta'u maqaan isaa avokaadoo jedhama. Avokaadoon biyya Itiyoophiyaa keessatti bal'inaan kan oomishamu yoo ta'u pirootinii waan of keessaa qabuf qaama namaa ijaaruu keesatti gahee qaba. Avokaadoon akkamitti nyaatama?

Hoteelli mana bittaa fi gurgurtaa nyaataa fi dhugaatii yoo ta'u, teessuma bifa geengoodhaan marfamanii taa'an kan qabudha. Teessumni kunneen minjaala meeshaa nyaataa baatutti marfamanii jiru. Hundi isaanii bifa wal fakkaataa qabu.

Dhaabbatni ministeera barnootaa fi madaallii qormaatota Itoophiyaa loogoo halluun isa magariisa, cuquliisa, keelloo fi diimaa kan qabu ta'ee jalaa immoo mallattoo wanti tokko sirrii ta'uuf kaa'amu qaba. Loogoo dhaabbata kanaa agartee beektaa?

Konkolaataawwan dheeroon magaalota keessatti tajaajila uummataa kennan hedduun wantoota hedduun adda ta'u. Isaanis kan nama hedduu qabachuu danda'anii fi gatiin kaffaltii isaas isa kaanirraa xiqqaa kan ta'edha. Magaalaa keessan keessa konkolaataan akkanaa jiraa?

Fakkiin kun meeshaa wantoota akka bunaa fi shaayee itti ho'isuuf fayyaduudha. Meeshaan kun sibiila halluu adii qabuun irri isaa dibama. Meeshaan kun mana dhagaa irraa ijaarame jala ta'aa jira. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama?

Dubartiin tun nama siyaasaa fi kantiibaa magaalaa finfinnee kan taate maqaan ishee Adaanech Abeebee nama jedhamtudha. Adaanech Abeebee uffata adii fi fuullee ijaa godhattee jirti. Gaheen hojii Adaanech Abeebee maalidha?

Meeshaan kun, meeshaa manaa fi biiroo yoo ta'u, saanduqa meeshaalee garaa garaa keessa kaawwachuuf fayyaduu dha. Saanduqni kun, haalluu gurraacha kan dibamee jiru yoo ta'u, hammaan baay'ee xiqqoo dha. Meeshaa kana oomishuuf oomishaalee dheedhii akka kamiitu barbaachisa?

Fakkii dunkaana gurgurtaa meeshaalee 'elektirooniksiiti' kanneen akka bilbilaa, 'chaarjeerii', bilbila gurraa fi kan kana fakkaataniidha. Saanduqa sibiilaa mul'atu kana keessatti bilbilli gosa adda adda kan hangi isaaniillee adda adda ta'e ni argamu.

Hojii baay'een fakkeenyaaf kan akka ijaarsaa humna namaa baay'ee barbaadu. Namoonnis akkuma ogummaa isaaniitti irratti hirmaatanii hojicha hojjetu. Haata'u malee hirkattummaa irraa bilisa ta'anii jiraachuufis faayidaa gudd qaba. Namoonni hedduun garuu kanfaltiin oolmaa guyyaatiif kennamu gahaa miti jedhu. Rakkoo kana furuu kan danda'u eenyudha?

Namni kun taphataa kubbaa miilaa maqaan isaa Kiristaanoo Roonaaldoo jedhamu yoo ta'u uffata diimaa ta'ee halluu magariisa morma irraa qabu uffatee jira. Kiristaanoo Roonaaldoo taphataa cimaa addunyaan tun qabdu keessaa isa tokkodha. Roonaaldoon eessatti dhalate?

Bunni soorata bifa dhuugaatiin dhiyaatudha. Jaalatamummaan isaas baay'ee aadda. Bunni akaa'amee; tumamee; akkasumas danfifamee dhugama. Kana qofa itoo hintaane madda galii guddaa diinagdee biyyaa fooyyessudha. Kana jechuun gara biyyoota alaatti ergamuun sharafa alaa argamsiisa. Araada isaatiin qabamuunis dhiibbaa qaba jedhama. Isinoo maaljettu?

Guyyaa dhaloota ofii kabajachuun barsiifata yeroo durii irraa kaasee turedha. Mucayyoon xiqqoon haati ishii dhungachaa jirtu kun guyyaa dhaloota ishii kabajachaa jirti. Waantonni guyyaa dhaloota nama tokkoo kabajuuf fayyadan maal fa'i?

Namni Addisuu Araggaa jedhamu mootummaa naannoo oromiyaa keessatti nama yeroo dheeraaf hojjataa turee fi ammas aangoo siyaasaa irratti argama. Namni Kunis hojiilee hedduu hojjateera. Namni Kun amma ministeera maaliirra jiraa?

Dubartoota Oromoo uffata aadaa Oromoo uffatanii miidhaganii dhabbatanidha. Callee hidhatanii, siinqee qabatanii kan dhabbatanidha. Dubartoonni kun hedduu bareeddotaa kan ta'an yommuu ta'an aadaa isaanii haala dansaa ta'ee calaqqisiisuu irratti kan argamanidha.

Nyaanni kun, maqaan isaa marqaa jedhama. Marqaan nyaata aadaa yoo ta'u, namoonni yeroo hedduu yeroo daa'ima dahan kan nyaatanii dha. Marqaan daakuu midhaanii kan akka xaafii, qamadii fi garbuu faa irraa kan qophaa'u yoo ta'u,'barbarree' ,zayita fi ashaboo bishaanin bulbuluun nyaatama.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Abaaboo diimaa baay'ee bareedu, yeroo baaay'ee kennan godhani jaalallee ofiif kan kenna yemmu ta'u, innis yeroo baay'ee sirna gaa'eelaa fi yeroo hiriyan tokko hiriyaa isaa kadhimmatu kan waliif kennanidha. Abaaboo kana kenna gootee hiriyaa keeti kennite beekta?

Wanti kun maqaan isaa raafuu maraa jedhama. oomishamee erga bilchaate gara gabaatti bahee madda galii fi nyaataaf kan ooluudha. nyaannis isaa kan hawwatu fi viitaaminii garaagaraa kan qabuudha. akkasumallee dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba. Raafuu kun faayidaa maalii dhala namaatiif Kenna?

Mucaan kun lafa diriiraa margaan uwwifame keessa taa'ee aannan sa'a elmaa kan jiru yoo ta'u duuba isaa dubartiin umriin guddoo takka dhaabbattee jirti. margi lalisaan kun baayyee bareeda. faayidaan aannan namaaf qabu maalidha?

Maatii jaalala kan ta'aan haadha, Abbaa, fi mucaa isaani wajjin yeroo isaan bifa bareeda ta'een suuraa ka'aa jiran argina. Akkuma kanallee maatiin kun baay'ee gammada kan jiranidha. Maatii akkasii utuu taatee maaltu sitti dhaga'ama?

Namoonni mana rifeensaa keessa hojjatan erga rifeensa sirreessanii xumuranii booddee nama sana gosoota dibata rifeensaa adda addaa ni dibu. Isaanis kan dhibee forforrii balleessan fa'aati. Dibannaan dhibee kana guutummaatti balleessu jiraa?

Alaabaan kunneen alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa fi alaabaa mootummaa Israa'el wal cinatti fannifamee jiru yoo ta'u halluun alaabaa Itiyoophiyaa wal duraa duuban magariisa, keelloo fi diimaa dha. alaabaan Israa'el halluu akkamii qaba?

Namoonni hedduun uffata adii uffatanii mana amantaa jala ta'aa jiru. Manni amantaa namoonni kun jalatti walitti qabamanii jiran ijaarsi isaa hin xumuramne. Manni amantaa kun naannoo bosona magariisaatti waan argamuuf sirnaan kellaan itti ijaaramuu qaba.

Shamarran lama yeroo isaan fuula isaanitti dibata aadaa bareechachuuf dibacha jiran kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee shamarran kun baay'ee kan bareedanidha. bareedinni isaani kun yeroo baay'ee dibata kanaan dibatani kan miidhaganidha. maqaan dibata kana maal jedhamun beekama?

Erfoniin kun sagalee guddistuu kan kan namoonni yeroo baay'ee ykn yeroo hedduu itti fayyadamaniidha. erfoniin kun ibsaadhaan kan charjawu ykn kan guutamuudha. erfoniin kun bifti isaa gurraacha tahee waan akka adii kan tahe irra isaa irratti kan qabuudha.

Dhaabbileen garaagaraa wantoota hedduu irratti hundaa'uun loogoo dhaabbata isaanii qubee tokko halluu bareedaa itti dabaluun hojjatatu. Qubeen Kunis qubee calqabaa dhaabbata sanaa kan maqaa isaa ta'uu danda'a. Loogoo diizaayinii hojjachuuf maal gochuu qabna?

Bishaan warshaa keessatti oomishamee bahu yeroo hundumaa qaruuraawwan pilaastikaa hedduu bakka tokkotti pilaastikaan walitti qabsiisuudhaan kan bahanidha. Isaan kanattis keemikaalota gosa adda addaa itti dabaluun oomishamu. keemikaalonni bishaan kanatti dabalaman maal fa'aati?

Kun tiraafika to'annoo balaa tiraafika to'achuuf godhamudha. Kunis rakkoo geejibaf imaltoota gidduutti tahuu to'achuuf kan hordofuu tiraafika jedhama. Haaluma kanaan tiraafikoonni seera fi danbii hordofuun fayyummaa imala fi geejiba haala kamiin hordofu?

Namni kun aartiistii fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ta'e maqaan isaa Haacaaluu Hundeessaa jedhama. Haacaaluu Hundeessaa nama aartii oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa ture yoo ta'u amma lubuudhan hin jiru. Haacaaluu Hundeessaa eessatti dhalate?

Gaafa namoonni modeelummaa dorgoman nama fuulduraatti uffannaa naannoolee adda addaa uffachuun olii fi gadi waltajjii ol dheeraa mul'achuu danda'u irra deddeebi'u. Namni achirraa ilaala. Hojiin modeelummaa ogummaa akkamii akkami barbaadaa?

Wellisa kan ta'ee yeroo baay'ee oromoo biratti baay'ee jaallatamumma gudda kan qabuu fi baay'ee kan kabajamudha. Maqaan wellisa kana Guutuu Abarraa jedhamuudhan beekama. sirba wellisa kana keessa kamiin baay'ee jaallatta? Yeroo jalqabaaf sirbanni baasee maal jedhama?

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u kan yunivarsiitii Booranaati. Loogoon kun halluu akka diimaa, cuquliisa fi kanneen biroo of irraa kan qabu yoo ta'u gidduu isaa irraa odaa qaba. Gaheen yunivarsiitiin kun dhaloota qaruu keessatti qabu hammami?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa baabura karaa gubbaa dhaabbatee jiruuti. Baaburoonni kunneen baayyinni isaanii baaburoota sadidha. Baaburri kun maaliif nu gargaara yookaan nu tajaajila laata?

Xiyyaara abbummaan isaa daandii qilleensa Itiyoophiyaa ta'etu samii irra balali'aa jira. Kara duubatiin halluu gosa sadii dibamed jira. Isaaniis tartiibaan asii ol diimaa, keelloo fi magariisadha. Qaamni isaa guutuun adii yemmuu ta'u gara fuulduraan barreefamni 'Itiyoophiyaa' jedhu irratti katabameera.

Yeroo ammaa magaalota hedduu keessatti hanqinni konkolaataa baay'ee mudata. Sababa kanaan namoonni daandii irra dhaabbatanii konkolaataa geejjibaa eeggataa oolu. Yeroo argame immoo konkolaataa xiqqoo keessa nama hedduutu gala. Sababa maaliif hanqinni konkolaataa mudatee?

Biqiloota lama kan baala bareedaa halluu magariisa qaban argaa jirra. Biqiloonni kun naannoo magaalaa keessatti miidhagina naannoo manaa fi daandiif dhaabamuu. Biqiloonni kunneen tajaajila hedduu dhala namaaf kennuu waan danda'aaniif haala salphaan ilaalamuu hin qaban.

Kitaaboleen hedduun afaanota adda addaatiin kan barreeffamanii fi kitaabni mata dureen isaa "Death on the Nile" jedhu tokko gubbaatti afaan amaariffaan kan barreeffamee fi jalatti ingiliffa qaba. Barreessaan kitaaba kanaa eenyudhaa?

Walitti qabamni dabtaraa fi meeshaalee barreeffamaa kan argamu suuqii gurgurtaa akkasumas manneen barnootaa dhaabbilee hojii barreeffamaa hojjatan adda addaa keessattidha. Isaan alatti immoo meeshaaleen biroo hedduun ni jiru. Dabtarri maalirraa oomishama?

Magaalota hanqina bishaan dhugaatii akkasumas laggeen keessatti baay'ee hin argamne tokko tokko keessatti konkolaataawwan bishaan magaalaa sanaaf geejjibuun uummataaf tajaajia dhiyeessan qaama mootummaa aanaa sanaatiin ramadamu. Konkolaataan kun bishaan bakka kamii fidaa?

Manni kitaabaa kun, maqaan isaa mana dubbisaa Abrihoot jedhama. Manni kitaabaa guddaan kun, muummicha ministeeraa Itoophiyaa ,Doktar Abiyyi Ahimadiin kan ijaarsifame yoo ta'u, magaalaa Finfinnee naannoo masaraa mootummaatti argama? Manni dubbisaa kun ,bakki itti argamu maal jedhama?

Biqiloota magariisa baay'ee bareedu fi naannoo jireenya nama kan miidhagsan yeroo ta'aan, innis tooraan kan dhaabamuu fi gosa madabbidhan kan kunuunfame guddatudha. Biqiltuun kun Naannoo mana ofii baay'ee kan bareechudha. Akkasumallee Ashaara magariisa keesaatti kan ramadamuudha.

Dubara baay'ee miidhagduu fi baay'ee ilaaluufille ija namatti toltu, uffata aadaatiin faayamtee, miidhagde kan dhabbatu kan arginudha. shamarri kun mormaa ishee irratti callee baay'ee miidhagu akkasumslle addaa ishee jaalatti naanneffatte kan jirtu kan nutti agarsiidudha.

Daandii konkoolaata irra yeroo konkoolaatan deema jiru kan nutti agarsiisudha. Akkasumallee konkoolaatan kun wantoota addaa, addaa fe'ee deema kan jiruu fi bifti isaa dugda duubaan adii kan ta'e kan nutti agarsiisudha. bakki daandiin kun irraa deema jiru eessadha?

Jabanaan gosa meeshaa mana keessaa kan halluun isaa gurraacha ta'ee fi jalatti kan bal'atu gubbaatti immoo qal'aa fi karaa fuulduraa funyaan ittiin buna buusan kan qabudha. Jabanaa hojjachuun ni ulfaataa?

Ooyiruu oomisha midhaan nyaataan badhaadhe kan gidduu isaatiin daagaan lolaa ittisuuf ijaaramee jiru. Oomishni lafa qonnaa irraa argamu wabii midhaan nyaataa lammiilee mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa kan qabudha. Galii biyya keenyaa keessaa qonni dhibbantaa meeqa qabata?

Namoonni umuriin daa'ima yokin xiqqoo ta'an ja'an kun, ijoollee naannoo baadiyaa jiraatanii dha. Ijoolleen kun, mana isaanii baadiyaa jru keessatti hoolaa waliin osoo suura ka'anuu mul'atu. Haalli jireenya lafa baadiyaa maalin ibsama?

Meeshaan kun muka irraa kan hojjetamudha. Maqaan isaa darboo jedhamuun beekama. Darboon baaqelaa, atarii, garbuu, qamadii, boqqolloo fi kanneen kana fakkaatan qilleensaan qulleessuuf gargaara. Darboon xaafii fi nuugii qulleessuu ni danda'aa?

Xiyyaarri daandii qilleensaa Ameerikaa hedduun isaanii kan mootummaa Ameerikaa ta'anii garuu sadarkaa addunyaatti baay'ee beekamoo fi bu'aa gurguddaa kan argatanidha. Addunyaa kanarra kanneen jiran keessaa adda dureedha. Safartoon adda duree ittiin ta'an maali?

Dhakaa bu'uuraa yeroo baay'ee ijaarsa wantoota gurgudda ta'aniif kan dhabbatu fi karaa qaamoolee abba qabeenyaa fi mootummatiin kan dhabbatudha. Dhakaan bu'uura kunis warshaa dhugaatiiwwaan keenyqa piteezidaantui BMNO jedhun bulchaa keenya duraani kan ta'an obboo Lammaa Magarsaan kan dhabbatedha.

Dubartoota baay'ee bareedan yeroo isaan uffata aadaa wal fakkat uffatani jiran kan nutti agarsiisuudha. Akkasumallee dubartoonni kun mormaa isaanitti faayaa miidhagina godhatani kan jiranii fi harkaa isaani irraallee kan qabanidha. dubartoonni kun maal hojjecha jiru jettani yaaddu?

Barjaa Waldaa Misooma Oromiyaa. Waldaan Misooma Oromiyaa kaayyoo fi ergama lammii barate oomishuu qabatee kan hundeeffamedha. Bara hundeeffama isaa irraa eegalee hanga har'aatti barattoota qaxalee ta'an dorgomsiisuun kan barsiisaa jirudha. Waldaan Misooma Oromiyaa bara kam hundeeffame?

Mana amantaa ortodooksi kan ta'ee Mana amataa baay'ee miidhaguu fi baay'ee bakka bareeda ta'etti mukoota magariisa ta'een marfamee kan jirudha. Akkuma kanallee irra isaa keessatti fakkiin fannoo irratti ka'ee kan jiru kan nutti agarsiisuudha.

Namoonni guyyaa dhaloota isaanii kabajatan afuuffee laastikii garaa garaa irraa hojjetaman mana isaaniitti godhatu. Guyyaan dhalootaa nama tokkoo kan inni hordofu wagga waggaadhaan yoo ta'u, faayi miidhaginaa kunneen immoo manichatti taasifamu.

Adaamiin gosa biqilaa qaama isaarraa waan akak qoraattii hedduu fi xixiqqoo ofirraa qabuu fi baala babal'aa kan qabudha. Innis jirmi isaa kan ol dheeraa fi gaafa citemmoo waan aannan fakkaatu qaba. Aannan isaa kun fayidaa qabaa?

Ittoo diimaa baay'ee bareeda yeroo inni abidda irra danfuu kan nutti argarsiisuudha. Ittoon kunis baay'ee kan bareeduu fi nyaataaf ooluuf kan qophiirra jirudha. Akkasumallee qodaanni keessa jiru karaa harkaa bitaa fi mirgaa qabanna kan qabudha. Ittoon kun Ashaaboo qabamo hin qabu?

biqiltuun lubbu qabeessa waan ta'eef ni dhalata, ni guddata, ni du'as. egaa biqiltuun gara du'aatti yommuu deemu baalaafi daraaraa isaa harcaafachaa deema. baalli isaas immoo suuta suutaan kan goggogu ta'a.

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii kan jiran yoo ta'u baayyinni isaanii dubartoota afuri fi dhiira tokkodha. Uffanni isaan uffatanii jiran halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba. Uffanni aadaa kun yeroo akkamii uffatama?

Lafa maasa baldha ta'e biqiltoota magariisa ta'aan yeroo isaan tooraan irra dhabbatani jiran nutti kan agarsiisuudha. biqiltoonni kun yeroo baay'ee akka kanati kan isaan dhaabaman gammoojji lafa abba qabeenyaa beekama kan ta'e irrattidha.

Dubaroonni baadiyyaa keessa jiraatan hedduun isaanii bishaan lafa fagoo deemuun waraabanii maatii isaanii gargaaru. Meeshaan isaan ittiin waraabanii jaarkaanii kan jedhamuu fi pilaastika irraa kan hojjatamudha. Jireenyi baadiyyaa ni ulfaata moo salphaadhaa?

Fakkiin kun fakkii abaaboo bareedduuti. abaaboon halluu magariisa qabdu kun daraaraan ishee halluu diimaa kan qabuudha. Abaaboo akkasii kun kan jaalalleewwan walii kennaniidha. Jaalalleewwan maaliif abaaboo akkas akkasii waliif kennuu jaallatu?

Meeshaaleen kunneen, oomishaalee nyaataa suuqii keessatti gurgurtaaf dhiyaatanii gurguramaa jiranii dha. Oomishaaleen kunnneen, kan warshaa keessatti oomishaman kan akka aanan, paastaa faa yeroo ta'an fayyaa akkasumas ijaarsa qaamaaf baay'ee kan fayyadanii dha.

Hoteela keessatti taa'umsaafi meeshaalee biroo akka aadaa naannoo sanaatti hojjechuun faayidaa guddaa qaba. Sababni isaas aadaa hawaasa sanaa beeksisuu bira darbee miidhagina Hoteelichaa dabaluudhaan maamila baay'isuudhaan bu'aa abbaa qabeenyaa sanaa dabaluu keessatti gahee guddaa qaba. Hoteelli haala kamiin hojjetamuu qaba jettanii yaaddu?

Gosoonni dibataa kan dubaroonni fuula akkasumas qaamolee isaanii gara bira dibatan isaanumaaf jedhee kophaatti kan oomishamudha. Dibatni kun kan fuula isaanii akkasumas rifensa isaanii laaffisudha. Maqaa dibatoota kanneen kam fa'aa beektaa?

Namoonni kun gaazexeessitoota kan jedhamaniidha. akkasumallee oduu har'aa ykn oduu addaa addaa hawaasni hin beekne ykn hin dhageenye hawaasatti kan himanii ykn hawaasa keessa barsiisaniidha. gaazexessuummaan jiruuf jireenya dhala namaa keessatti faayidaa maalii qaba? Namoonni gaazexeessittoota taa'aan nama akkamiidha?

Kun, beeksisa bakka hojiiti. Beeksisni kun kan biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin maxxanfame yoo ta'u, waa'ee qaxarrii barsiisota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa kan ilaallatuu dha. Manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman ,yeroo ammaa kana gosa barnootaa Afaan Oromoo barsiisaa jiru.

Lafa oomishaalee garagaraa kan ta'ee yeroo baay'ee jallisi faayyadamuudhan kuduraalee fi muduraalee garagaraa kan nuf Oomishudha. Lafti kun yeroo baay'ee gara gammoojjii irratti kan argamudha. sanyiin irra dhabamee jiru kun qullubbii adii yemmu ta'u ,baay'ee kan namatti toludha.

Barreesitu kan ta'an yeroo baay'ee fakkiilee garaagaraa ittin kaasuuf kan nu gargaaruu hirsaasii jedhamuudhan kan beekamudha. Bifti barreesituu kanas, diima, magariisa, akkasumas dubni isaa kan wal fakkatuu fi ballesssitu kan ofirra qabudha. Gatiin barreesitu kana meeqadha jettani yaaddu?

Bakka kanatti kan arginuu fakkii mucaan durbaa tokko shaashii adii hidhatte buna aka'aa jirtuudha. Naannoo mucaa durbaa kanaa meeshaaleen manaa adda addaa jiru. Mucaan kun uffata halluu meeqa qabu uffachaa jirti?

Dubartii maagaala baay'ee miidhagdu fi rifeensi ishee baay'ee bareeda kan ta'e fi morma ishee irratti faayaa miidhagina godhatte kan jirtu kan nutti muldhisudha. Dubqrtin kun uffata aadaatin kan faayamte bareeddi jirtudha. Uffanni aadaa ishee kan biyyaa eessadha jettani yaaddu?

Kuduraalee fi fuduraalee jechuun gosoota biqiloota nyaataaf oolan naannoo keenyatti argaman garaagaraa kan of keessatti qabate yemmuu ta'u, isaanis kanneen akka timaatimaa, hundee diimaa, moosee, corqaa, qullubbii adii, qullubbii diimaa of keessatti hammata.

Diikooriin kun, diikoorii mana keessatti hojjatamee qophii addaatiif abaaboo bareedaa haalluu adii keelloo qabuu dha. Kana malees, meeshaaleen garaa garaa hodhaa irraa hojjatamanis ni mul'atu. Diikooriin kun akka kamitti mana keessatti hojjatamu?

Qaamoolee nageenya kan ta'aan yeroo isaan leenjii irraa yookiin immoo waraana irra jiran nutti agarsiisa. Qaamooleen nageenya kun uffanna seera qabeessa fi qaama kam birattu kabaaaja fi soda kan qabun faayamani kan jiranidha.

Baankii Awaash kan yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti beekamtii fi guddina saffisaa argachaa jiru argina. Baankiin kun bakka argama isaa beeksisaa kan jiru dha. Baankiin akkasii Biyyaan alatti argamuu ni danda'aa?

Yeroo ammaa kanatti konkolaataan midhaan haamuuf itti fayyadamnu kan maqaan isaa kombaayinara jedhamu midhaan namoonni yeroo dheeraaf haamanii fixuu hin dandeenye yeroo gabaabaa keessatti kan fixudha. Maashina kana qotee bulaan bituu danda'a?

Mukti nuti amma gabaa irraa bitnee dhaabnu kan maqaan isaa barkumee jedhamu gaafa guddate muka baay'ee bareedaa fi baalli isaa illee nama hawwatu ta'a. Mukti kun baala qaqal'aa qaba. Mukti kun maaliif nu fayyadaa?

Nyaatni kun daakuu soogiddee irraa kan hojjetamuu fi dhamdhama gaarii kan qabudha. Dhaangaa nyaataa keessaa pirootinii bakka bu'a. Aannan immoo meeshaa shiniitti bu'ee jira. Aannan dhuguu fi nyaata sukkaaraa ni jaalattaa?

Wantoonni kunneen miidiyaa hawaasummaa garaa garaa kanneen akka feesbuukii, telegraamii, isnaap chaatii fi kanneen birootu jira. Miidiyaan hawaasummaa kunneen odeeffannoo garaa garaa wal jijjiiruf kan ooludha. Miidiyaan hawaasummaa miidhaa akkamii qaba?

Atileetii beekamaan Itiyoophiyaa Hayilee Gabrasillaasee seeqaa jira. Atileet Hayilee Gabrasillaasee dhalatee kan guddate naannoo Oromiyaa Arsii keessatti . Yeroo ammaa kanatti jaarmiyaa yookan seektara hoteelaa keessatti dabalamuun abbaa qabeenyaa ta'eera.

Wanti nyaatamu yokin nyaata ta'e waciitii biyyee suphee irraa hojjatame keessa jiru kun, nyaata aadaati. Nyaanni kun maqaan isaa qincee kan jedhamu yoo ta'u, qamadii, barbarree, zayita fi si'eessitoota nyaataa kan birootin hojjatama yokin qopha'a.

Namoonni magaalaa keessatti gurgurtaa mi'eessituwwanii irratti bobba'aanii hojjatan wantoota hedduu gabaadhaaf dhiyeessu. Isaan keessaa muraasni quruffudii, kororimaa, abasuuda gurraachaa fi adii akkasumas gijinbila fa'aati. Mi'eessituuwwan ittoo ittiin hojjannu isaan kamii?

Gosti margaa laammoyii jedhamu gaafa daraaree guddate qaama isaa tuquun xiqqoo nama rakkisa. Kunis sababa qaamni isaa waan akka qoraattii hedduu ofirraa qabuu fi harka namaa waraanuufi. Laammoyiin naannoo keetti maqaa maalii qaba?

Baatiriin yookiin tiriikaan kan argamu yeroo baay'ee namoota bakkaa bakkatti adeemaniif yookaan baadiyyaa keessatti manaan ala halkan socho'aniifidha. Kan inni ittiin ifus keessa isaa dhagaawwan baatiriin keessa kaa'uuni. Dhagaa baatirii akkamiin oomishuu?

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u kan yunivarsiitii Bulee Horaa yoo ta'u halluu akka cuquliisa, adii, magarisaa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. Yunivarsiitiin kun dhaloota qaruu keessatti gahee akkamii qaba?

Afuuffeewwan gosa meeshaalee nuti bakka hojii keenyaa yookaan yeroo sagantaawwan adda addaa kan bakka tokko miidhagsuuf kan itti fayyadamanidha. Kunis guyyaa dhalootaa yookaan sagantaa cidhaa ittiin kabaju. Ati yeroo kam kana fayyadamtaa?

Bakka gurgurtaa miidhaniii fi gurgurta qinxaaboo wantoota garagaraa kan nuti arginudha. Bakka gurgurta kana namni tokko qofa isa dhabbate kan jitu, akkasumalle ilkaan isaatiin kolfa kan jiru kan nuti arginudha. Dugda duuba isaatiin illee suuqiin kan jirudha.

Fakkii dubartiin tokko uffata aadaa saba Oromoo Arsii uffattee ulee haadha siinqee qabattee jirtuudha. Dubartiin kun dabalataan marga jiidhaa harkatti qabattee jirti. Marga jiidhaa harka qabachuun ishee kun aadaa Oromoo keessatti maal agarsiisaa?

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa oromiyaa jedhu of irraa qaba. loogoon kun gidduu isaa irraa muka odaa of irraa qaba.

Harka namaan asirratti argaa jira. Harka nama kanaa irra ammoo faayatu jira, faayi kun faaya uummata Oromoo biratti baayyinaan beekkamu kan harka mirgaarratti godhatamudha. Faayi kun maqaan isaa gumee yookaan micciirraa jedhamuun beekkama. Mallattoo sabboonummaatis.

Biiraan habashaa gosa dhugaatii alkoolii qabu keessaa tokko ta'ee biyya keenya keessatti gosa hedduutu oomishama. Biiraa habashaa jedhamu yoo ilaalle, loogoon isaa suuraa dubartii mataa gurraacha qabdu fakkaatu wayii qaba.

Itoophiyaan karaa galaanaa qabaachuu baattus dooniiwwan galaanarraa muraasa ni qabdi. Dooniiwwan Kunis hedduun isaanii kan daldalaa kanneen meeshaalee biyyoota alaa irraa gara keessaatti nuuf fidanidha. Itoophiyaan dooniiwwan meeqa qabdi beektaa?

Boraatiin bara durii meeshaa uummanni oromoo akka kabajaatti ilaaluu fi mana isaa keessatti kunuunsee itti fayyadamaa turedha. Meeshaan kunis mukarraa kan hojjatamee fi gidduun isaa dhooqa qaba. Boraatii kana agartee beektaa?

Mukti akkuma lubbu qabeeyyii biroo nyaata barbaada. Kunuunsa isaaf malu hinatganne taanaan nidu'a. Yookunuunfame ofirra darbee lubbu qabeeyyii birootiifis wabii ta'a. Kanaaf dhimmi kunuunsa mukaa xiyyeeffanaa hundaa ta'uu qaba. Qilleensi nuti hargannu bu'aa isaaniiti waanta'eef yaadachuun dirqama ta'a. Muka dhaabuun dirqama eenyuu ta'uu qaba jettu?

Qaamni siyaasaa aangoo qabu tokko gara waltajjii namootaan guutamee jiruutti affeelamee namni sun gaafa ol bahuuf deemuu namoonni achi keessaa Marti kaa'anii hamma inni achii ol bahutti simatu. Simannaan haala kanaa maal ibsaa?

Shamarran baay'ee bareedanii fi uffata aadaatin baay'ee faayamani jiran, yeroo isaan harkaa isaanittu keelloo yeroo birraa daraaruu qabatani gara irreechatti deema jiran argina. Akkuma kanalle dargaggoonni dugda duubaa shamarraan kanaatin yeroo isaan sirba deeman argina.

Suuraa bullaallaa kophaa ishee kattaa guddaa tokko gubbaa teessee jirtuudha. Bullaallaan kun eegeen ishee dheeraa yoo ta'u morma ishee irra waan halluu gurraacha qabuun sararamee jira. Bullaallaan kun ija isheen waa xiyyeeffattee ilaalaa jirti.

Amantaan seenaa isaa sirriitti hordofu kun amantaa ortoodoksii jedhama. Amantoonni kun ayyaanota garaa garaa kabajuun beekamu. Kan akka gabatee kakuu baachuun isa ijoodha. Gabatee kakuu kan baatu eenyu akka ta'e ni beektaa?

Namoota hedduu dirree gubbaa ba'anii ulee qabatanii sirbaa jiraniidha. Namoonni kunneen keessaa kaan mataa isaaniitti shaashii hidhatanii, uffata gabaabaa jilbaa olii uffatanii sirbaa jiru. Akkasumallee jaarsi tokko uffata adii uffatee masiinqoo dhaabbatee rukutaa jira.

Akka biyya keenyaatti biddeen soorachuun aadaa soorrata walfakkaataa uummata biyya kanaa ta'ee tajaajila. Yeroo baay'ee midhaan Biddeen tolchuuf fayyadus Xaafiidha. Soorrata kana maatii qofa biratti itoo hintaane Hoteelota biyya kanaa hedduu keessatti qophaa'a. Biddeen kun gara biyya alaattoo haala kamiin ergamaa jira?

Paarkii bashannaan kan ta'e yeroo baay'ee namoonni baay'een deemani achitti kan yeroo isaani dabarsanii fi bakki argama paarkii kanaas caffee araara kiloo ja'aatti kan argamudha. Akkasumalle paarkii kana keessatti waantooni nyaataaf ta'aan danuutu jira.

Yeroo qophii ayyaana guyyaa dhaloota haala baay'ee miidhagaa ta'een kabajama. Innis naannoo irratti hundaa'uun kabajama. Biyyoota guddatan keessatti sirriitti kan kabajamuu fi Afrikaa keessatti badaa miti. Guyyaan dhaloota keetii yoomi?

Dubartiin kun, gaazexeessituu biyya Ameerikaa dha. Dubartiin kun, uffata diimaa uffattee fi rifeensa ishee filattee marii gochaa kan jirtu yoo ta'u, masaraan mootummaa biyya Ameerikaa duuba isheetti ni mul'atu. Maqaan gaazexeessituu kanaa eenyu fi dhaabbanni odeeffannoo kun dhaabbata kami?

Yeroo baay'ee magaalaan bakka hedduutti galaanotaafi haroowwan cinaatti hundeeffamu. Sababni isaas dhalli namaafi Bishaan hariiroo cimaa waliin qabu. Namni Bishaan malee jiraachuu hindanda'u. Akkasumas kunuunsa bishaaniitiif namni barbaachisaadha. Kana malee magaalaan maaliif Haroo cinaatti hundeeffamti?

Meeshaan kun meeshaa elektirooniksii ta'e yeroo baay'ee wantoota sasalphoo ta'e uruudhaf kan nu gargaarudha. Akkuma kanallee meeshalee mana keessatti namoonni hojjechiiftani wantoota akka kuusa uffata, kuusaa meeshaalee mana keessaa fi wantoota kana fakkatanif fayyada.

Kitaaba Girmaa Bashaadaan barraa'e, mata dureen isaa 'Oromeessaa" kan jedhu argina. Kitaabni kun asoosama gaggabaaboo fi kuusaa walaloo muraasa kan qabu dha. Kitaaba barreessuu moo kitaaba dubbisuutu irra sitti tola?

Beeyladoonni bineelda namatti madaqee jiraatu dha. Kunuunsaa fi eegumsa barbaachisu yoo argatan, madda galii fi madda nyaataa ta'uu ni danda'u. Gaanfi isaanii geepha ta'uu ni danda'a. Beeyladoonni kun eessatti bobbaafamaa jiru?

Manneen amantaa ortodoksii haalli diizaayinii isaa bakka hedduutti kan wal fakkaatuu fi halluu adii dibamee hojjatamu ta'ee gubbaatti fannoo qabaachuun dirqama. Naannoon itti ijaaramus bakka baay'ee bareedudha. Amantiin marti haala ijaarsa mataa isaanii qabuu?

Baala gogee baalli isaallee gogee irra harca'uutti jiru kan nutti agarsiisuudha. baalli kun akka naannoi keenyatti baala hogii'oo jedhamuudhan kan beekamudha. Yeroo baay'eee bishaan dhabuu isarra kan ka'e gogiinsi kan irratti muldhatu argina

Meeshaaleen kunneen ,faaya gosa garaa garaati. Faayonni kunneen, harkatti fi miilatti kan kaawwatamanii dha. Faayonni kunneen, haalluuwwan warqee fi haalluuwwan meetii kan qabanii dha. Maqaan faaya harkattii fi miilatti kaawwatamanii maali dha?

Namoonni sadii yeroo isaan bakka kumtaala fe'aan dhaabbata jiran kan nutti muldhisudha. Namoonni kun safartuu miidhani bira kan jiranidha. Akkuma kanallee namoonni lama immo kumtaala tokko qabatani kan jiranidha. Namoonni kun maal hojjecha jiru jettani yaaddu?

Kun daree barnootaa kan barattoonni kompiwuutera gargaaramuun barachaa jiraniidha. Barattoonni tokkoon tokkoon isaanii barcuma irra taa'anii barumsa hordofaa jiru. Kompiwuuteraa fi deesk-tooppiiwwan immoo dura tokkoo tokkoo isaanii minjaala irra kaa'amanii jiru.

Iddoon gabaa kun gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka muuzii, burtukaana, paappayyaa, avokaadoo, loomii fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. kunneen hundi isaa qaama namaaf barbaachisoodha. faayidaan isaan qaama namaaf kennan maalidha?

mana kitaabaa kan magaalaa Finfinnee keessatti naannoo massaaraa mootummaa kan kiiloo afurii fuulduratti argamuuti. innis maqaan isaa Abriihot jedhamuun kan beekkamudha. mana kitaabaa guddaa yoo ta'u kitaaba baayyee kan of keessatti qabatee jirudha.

Dhugaatii bililluudhaan mana keessa minjaala gubbaa kaa'amanii jiraniidha. iddoon Kun mana dhugaatiin keessatti gurguramuudha. sibiilli yemmuu dhugaatii kana ittiin banan bilillee Jala kaa'amee jira. bililleewwan gubbaa teessoo irra kaa'amanii Jiran baay'inni isaanii lamadha.

Dubara baay'ee bareeddu maqaan ishee muluu solomon kan jedhamtu yeroo isheen fuula ifadhan suuraa kaatee jirtu kan nutti agarsiisuudha. dubartiin kun beeksiisa hojjechaa kan jirtu fakkata. Akkuma kanallee muluun solomoon kun baay'ee bareeddi.

Qe'ee baadiyyaatti qonnaan bultoonni yemmuu midhaan dha'aa jiran. Kan isaan midhaan dha'aa jiran horii fayyadamuun mala aadaatiinidha. Namichi tokko ooddii walakkaa dhaabbatee xaafii dhahamaa jiru gaggaragalchaa jira. Qotiyyoo adii, gurraachi fi burreen ooddii irra naanna'aa jiru.

Dubartoonni hundi meeshaa qarshii keessa kaawwatan akkasumas kan meeshaalee xixiqoo harkatti qabatanii deeman kan keessa godhatan waan akka korojoo xiqqaa wayii kan baachuuf mijatu qabu. Maqaa korojoo kanaa maal jennee waamnaa?

Abbaa amantaa Ortodooksii yommuu ta'u namicha eebbisaa kan jirudha. Abbootiin amantii mana amantaa keessattis ta'ee mana amantaan alatti namoota kan eebbisan yommuu ta'u, ebbing isaanii hawaasa keessatti fudhatama guddaa kan qabudha.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa awaash jedhamudha. Dhugaatin kun Itiyoophiyaa keessatti kan oomishamudha. Dhugaatii alkoolii kana baayyisanii dhuguun fayyaa nama irratti miidhaa geessisa. Dhugaatin alkoolii kun maal irraa oomishama?